Niraba n bɛ daani ka kohari boodiyɛ naanzuwa alibarisa ka paɣa buɣi bia ka yɛ liiga piɛlli ka so chinchin gabigabi ka paɣa zaŋ o nuu timdi tahapoŋ ni

Niraba n ʒiya n ŋmɛri dala ŋo yino dala nyɛla zaɣ titali ka so din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so din nyɛ zaɣ sabinli ka so la n ʒiya ka so pini koli koli ka so dirɛsi napaɣa niɛma ka so mali raasta

Bindirigu n tam teebuli zuɣu laa maa nyɛla zaɣ sabinli gala bɛ dinni boodiyɛ bɛ dinni naanzuu bɛ dinni manʒa bɛ dinni zaham wurisi bɛ dinni gala maa nyɛla dibaata boodiyɛ maa nyɛla dibaanu ka naanzuu biɛni